lɔɛ kãá koɔroo zie la ,ka pɔgeba bayi ane bibiiri bata are ba niŋe . A lɔɛ mine are la a kãã koɔroo ziɛ ,ka kaŋa e bɛnoo, kyɛ a dɔɔ meŋ vɔgle kpogle a zɔɔ moto a ba niŋe.

pɔge la a pɛgele soma a are ne a sommo kaŋ waa la kpoŋ kpoŋ lɛ kyɛ kóɔ meŋ baŋ be la a pɔge puoriŋ ka manne gbori meŋ a be a kóɔ

Nobɔ gyamaa la are a kyɔŋ fuolee a vootere poge kaŋ naŋ be a ba niŋeŋ au la kootu zeɛ a kyɛ de o nu dɔgle a boote rɔba naŋ dɔgle tabol poɔŋ.

Bibiiri banaare la be baa poɔ a ɔnno kóɔ ane bɔgetere ata ba kaŋ dɔɔ la teŋa a vɔgle zupili kyɛ ka ba kyɛllɛɛ na mine a pãã go a ɔnno naa kóɔ.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

Nɔɔteerɛ la be a kyɛ, nɔɔte yaga yaga kaa mine taa lɛbie lɛbi peɛle a mine lɛbi ziiri a mine meŋ lɛbi dɔ a mine meŋ lɛbi bɛnnoo.

Koɔ la laare a zie zaa. Ka lɔe are a koɔ poʊ. Doɔ kang na waa bɛroŋ seɛ turasa sɔglaa o mare la bie o pooreŋ. Kye ka yieɛ meŋ are a lɔe niŋe poʊ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

Polisiri la are a pɛgele mafare ba su la ba polisi kaayaa kyɛ ka noba mine yi gaa te are a ba puoriŋ ka ba mine tuo boma ba zuriŋ

Kɔkɔlaa gaŋ la teŋɛ poɔ kyɛ ka dakogro biŋ kɔguu ka kapure a dɔgle a kogro zu teevi meŋ mare laa daŋkyini poɔ kyɛ ka vūū meŋ ure a peɛɛli a teevi a dakogro mine waala peɛɛli kyɛ kaa mine meŋ waa sɔglɔ.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

Pɔgɔsaraa la are a de wagye a leŋ o seɛ a kyɛ de kanga a meŋ ŋmaa o bireɛ. Kyɛ eŋ lɛbie o nuŋ kyɛ yɛre kang meŋ o kokoreŋ. Nepiɛle mene are la a o pooreŋ. Ka dɔɔ kang a vogle zupule kyɛ ka a nepulaa kang na e pɔgɔ kyɛ su kparo sɔgla eŋ nimikyaane a are kɔ o

Pɔgeba gyamaa la be a kyɛ a ɔnno kóɔ, talaare ane rubbere ane kóɔ bon ɔnne yaga be la ba niŋeŋ ka pɔge bɛroo kaŋa a are a kaare a kaŋ naŋ ɔnno a kóɔ.

Bibiiri la ŋmeɛre bɔl,a kaŋa zege la o gbɛre a ŋmɛ. ne a bɔl kɔɔ te do tɔɔre zaa lɛ, kyɛ kaa kyɛlɛ na paaŋ zoro gerɛ a bɔl zie seŋ.

Bontanne la kyɔŋ vuolee a kyɛnɛ sobiri poɔ kyɛ a benee a bontanne naŋ kyɛnɛ moɔ ane teere ba kyebe a bontanne tuo la bontuore kyɛ ka dɔɔ kaŋ be a bontanne seŋsogleŋ.

Asiiti die poɔ la a kyɛ ka a nɛɛsere su ba nɛɛse kaayaare kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ zeŋ a gado kaŋ zu poɔ ka bilee meŋ paŋ gaŋ a koge oba pɔge naŋ zeŋ a godo poɔ pɔge la o meŋa ane wagyɛ pelaa

Sori zu yel uraa la e. A lɔe ayi a yoɔ zage zage a be a kyɛ. Kyɛ ka a lɔ kpong kang naŋ yi te be a sokuoraa zu a zoro wa gɛrɛ. Kyɛ ka a mene meŋ a lie zoro a o duroŋ sɛŋ

Dɔɔ la zeŋ teŋa a vɔgle kpogle ka a kaŋa meŋ are a meŋ vɔgle a kpogle a kyɛ su gyɔmpa bluu a dɔbɔ mine meŋ are laa ba niŋeŋ a meŋ vɔgle a kpoglo mine kyɛ su a gyɔmpa bluu mine meŋ.

Pɔgebo la a are, a pɔgebo nyɔgeɛɛ ba nuure a zaŋ ka a do, kyɛ ka solar panel a biŋ a ba niŋe soge, moɔ meŋ be la a ba puoriŋ.

poosaraa naŋ su kparesɔglaa a kyɛ vɔgle zupilsɔglaa la zɔɔ saakire kyɛ ka ba noba mine meŋ be o puori sɛŋ ka teɛ kaŋ meŋ are a o puoriŋ poosaraa kaŋ meŋ naŋ de o nu lire o puore meŋ kyɛnɛ wa gɛrɛ la.

Dɔɔ ane bie la dire bondire, kaa bie a ŋmaa a bondire a eŋe a ba nore ,a dɔɔ eŋ la nimikyaane, a kyɛ iri zaŋ a ne di a bondire a bie naŋ kɔro.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

Noba bayi la biŋ dakogri zuŋ a kyɛ sɛgre boma tabol zu kyɛ ka pɔgeba naŋ pɛŋle bibiiri are ba niŋe dɔɔ kaŋ mine su la kpare pelaa a are a ba niŋe a pɛgle magɛdalee a kaara a pɔgeba naŋ taa a bibiiri.

Selaama biiri la be ba ŋmenpuori die poɔ ka ba mine vɔgle ba zupilpeɛlle kyɛ ka ba mine meŋ ba vɔgle zupile ka ba gbi dumo a ŋmenpuori die poɔ.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

Sakuuri biiri la a zeŋ ba Karendie poɔ avzannoo zie ka maakuro ko a biŋ ba niŋee a sakubiiribŋa mine ba maale la zuri kyɛ kaa sakubie ŋa kaŋ a de bompelaa a toore o nuure

Pogebɔ gyamaa be laa kyɛ ka ba mine zeŋ tenne ka ba mine are deŋdeŋ ka ba mine meŋ vuune tala kpoŋ biŋ laa kyɛ aneŋ sɛmaanee ka talaare mine meŋ biŋ ka kpɔɔte wɔmɔ a be a talaare poɔ.

Nenpeɛle la be a kyɛ, ka Nenpelaa kaŋa a are a niŋe a pegle daworo ,a Nenpelaa na naŋ taa a daworo su la kpare kpoŋ ,kyɛ ka ba gyamaa zaa are o puori a kaaro .

Die poͻ la, ka teebol biŋ, ka dakogiri pãã ŋmaa gyili. Kͻlebaare mine meŋ dͻgele la a teebole zu poͻŋ. Kyԑ ka va-lee kaŋa meŋ are a die koŋkogiriŋ. Gbiŋini meŋ enfuoni mare la a daŋkyini sԑŋ.

Pɔge la tuo boma pɛrɛte poɔ o zuŋ. Kãã ane suu-pɔlese ane kyaare be la a bomɔ o naŋ tuo poɔ. O pɛgele la a boma ŋa mine kyɛ ka teere meŋ be a o puor sɛŋ.

Nobɔ gyamaa la be mane gbore poʊ. A mane gbore be la koɔ poʊ. A mane gbore poore sɛŋ seg la a koɔ yaga kyɛ ka a zu sɛŋ a zege do. A nobɔ mene are la a mane gbore poʊ. Ka ba mene meŋ do yagle a mane gbore zuŋ.

Wɛ donne la be a kyɛ ,mɔnee ane gbenne boma ayoobo a gbenne mine nyoŋ la a mɔnaao kaŋ biŋ teŋa kaa mine nyoŋ o posoŋa kyɛ ka kaŋ doge maraa o zu saŋ, kyɛ kaa wɛnaao kaŋ meŋ digre a gbenne kaŋ ko waana .

Lɔɛ la nyɛ sorizu yeluraa lɔzeɛ ane lɔpilaa ka kaŋ do yagle kuruu zu kyɛ ka poroseere meŋ lɔre a pang pɣpyi te are a ba niŋeŋ ka lɔpilaa kaŋa meŋ a zoro waana ka noba meŋ be a sokɔɔraa zu.

Noba la seɛre seɛrɛ a noba ŋa leŋ la kyimɛ ka ba mine de boma a leŋ ba zuri ka ba mine meŋ are a ŋmeɛrɛ gaŋ gare a enne a seɛ seɛrebɛ ka ba seɛre ba maali gyile a mare a dankyini kaŋ a dankyini eŋ yiri kaŋ naŋ are a be.

Pɔgɔsare banaare la are. A pɔgɔsare na bayi are dɛle la dankyen kyɛ pɛgle gama. Ka a pɔgɔsaraa kang meŋ a pale o zu. Kyɛ ka kang meŋ a leŋ a o zu

Nenpeɛle la be lɔre poɔ, ka wɔɔ a be a ba puori ka a wɔɔ kaŋ meŋ a be a ba niŋe ,teere are la a lɔre puori kyɛ ka moɔ meŋ be a benee a wɔɔre naŋ kyɛne.

Lɔɛ gyamaa lɛ la beaa kyɛ a lɔɛ gyamaa zaa waa la bondoɔ kyɛ ka neŋsaaba pãã kpɛ te be a lɔɛ seŋsuglɔŋ a yɛ kyɛnɛ ka mine meŋ kpɛ te zeŋ zeŋ a lɔɛ poore.

Pɔgenyɛŋaa ka la zeŋ da Kogi zu a pegle soɔ a leŋ zu tara kyɛ maala boŋdire ,rubber ayi be la a be ka a bondire mine dɔgle kpaareti zu.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

Neŋpeɛɛle la zeŋ ka tabol biŋ ba niŋesugɔ ka bondirii ane dãã a biŋ a tabol zu kyɛ ka vūūnee meŋ a ure ure a ba zusugɔŋ.

Dɔɔ la a dɔɔ teŋɛ, ka bibiiri a are kɔge o, kyɛ ka a kaŋa meŋ a zeŋ teŋɛ, ka ba bayi meŋ a gbi dumo. A bie kaŋa are la a be o bas u kparoo.

Nuba bayɔpun la maala punpi ka pɔgi a be a ba ninge kye ka doɔ meng dou a ba ninge pou a doɔ kang deɛ ɔ nu kang a tung ɔ kɔri pou kye ka a ba kyelɛɛ na meng a arẽ a kaara.

Noba bayopoi la a maala soola, ka boŋyenaa a vuuni ka ba bayi meŋ zeŋ kyɛ ka ba bayi meŋ dɔɔ. Bayi meŋ arrɛɛŋ. Ba bata, ba banaare vɔgele la zupile kyɛ a ba kyɛlɛɛ na ba vɔgele zupile.

Dɔɔ ane pɔgeba bayi la be a kyɛ ba zaa su la kpar woori naŋ waa peɛle dɔɔ kaŋvzeŋ la dakogi zuriŋ a kyɛ toore nu bontoore kyɛ kaa pɔgeba mine meŋ bayi a are koge o a pɔge kaŋ kyɔŋ yie la a gaa te are

Dɔɔ niŋbɛrɛ mine la beea kyɛ kaa kaŋ soba a ngmɛ bɔl bare ko ire do saa kyɛ kaa ba kyɛlɛɛ na pãã are kaara a saluone meŋ taa la sagan peɛɛli kyɛ ka teere araa ba puoriŋ.

Pɔgba bata la arẽ a zuũni ba bayi pɛgrɛ la talaare kye ka bunyeni meng a piere sagre bibile kang arẽ la a ɔna nang piere a sagre na poɔring a kaara ba.

Noba gyamaa la be a enfuoni ŋa poɔ ba mine leɛ la ba puori ka ba mine mine a de nɔpɔgre a pɔge a ba nɔɛ a dɔɔ kaŋa naŋ be a ba sogaŋ su la dagakparoo

Daa poɔ laa kyɛ katawi sɔglɔ be laa kyɛ pɔɔ kaŋ naŋ pɛgle bie are laa nimie a niŋeŋ kodu, sɛmaanii ane gyenlee be la a kyɛ ka a pog kaŋ zeŋ dakogo zu kyɛ ka a bonkoɔre mine biŋ o niŋeŋ.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

Dɔɔ nyɛŋaa kaŋ la a zeŋ a kyɛ kyɛre o zu, a zu kyɛre su la kpare pelaa a vɔgle zupelee a kyɛ eŋ nimikyaanaa a eŋ wɔɔkyi a dɔɔnyɛŋaa nyɛ varɛ wagye pelaa.

Pɔgesera la a are a laara kyɛ ka taŋgara meŋ biŋ o puori ka tebilee mine naŋ be laara poɔ a be o puori kyɛ kaa zie dankyini meŋ a peŋti ne peŋti pelaa.

Pogenyaaŋa kanga la doo teŋe a maala zupule. O lenge duku a kyɛ yuoɔ o nuore. Ka a o kparo a sig te to teŋe.

Dɔɔ ane pɔge la zoro a dɔɔ su la kpare zeɛ kyɛ seɛ kurisɔglaa kaa pɔge meŋ su kpare doɔ kyɛ seɛ kuri gbɛngmaara naŋ e sɔglaa ka nobɔ mine paŋ gyɛŋ yi gaa ti are a kaara ba.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

Koɔ la laare a zie ka pɔgeba mine meŋ pãâ be a be a kyaare kataweere kyɛ ka ba mine meŋ gaa te kyɛnɛ tɔɔre zaa ka lɔɛ meŋ be a koɔ poɔ a uri vuunee.

Dakogro la biŋ kaa kapurre dɔgle a dakogro zu tabol meŋ biŋ laa niŋeŋ ka yuore ane vaare a be o poɔŋ kyɛ ka gama meŋ dɔgle a tabol zu a vaare mine meŋ be la a die konkogriŋ sɛŋ.

Dͻͻ naŋ su kpare-sͻgelaa la vuuni, kyԑ ka soola meŋ biŋ a o niŋe poͻ. Noba mine meŋ are la a dͻͻ naŋ vuuni puoriŋ, kyԑ ka a soola meŋ baateԑ a be a dͻͻ puoriŋ.

Dakogri la biŋ a kyɛ, ka table biŋ a dakogri niŋe, kyɛ ka vūūnee meŋ a uure uure a die poɔ sazu ,ba deɛ penty pelaa a penty ne a die.

Yɛrre la a yi ba ngmen puore die poɔ ka lɔɛ meŋ are a be a yerre ŋa mine vɔgle la zupile ba mine meŋ ba vɔgle zupile kyɛ ka ba de penti doɔ a penti ne a yɛrre ngmen puore yiri.

Dɔɔ ane pɔge la zeŋ lɔre zu poɔŋ ba de kuntuŋ a pɔge ba menne bibile zeŋ la a pɔge gbɛɛ zusugɔ ba zaa bayi vɔgle la zupile kyɛ ka baa meŋ dɔɔ a ba niŋeŋ ka yiri be ba puoriŋ.

Noba la a su kaayaa a kyɛ de kaayaa pɛɛle mine a su dɔgeli, kaa Pɔge ba zu a te sigi te tɔ ne ba gbɛɛ, ba waa la noba bayoɔbo kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a yi te are o yoŋ a meŋ su bonsɔglɔ

Noba gyamaa la zeŋ a enfuoni ŋa poɔ pɔg kaŋ zeŋee la a teɛ o gbɛɛ a kyɛ de lambareka a le o zu poɔ ka a pɔge kaŋ meŋ do te yagle dakoo zuiŋ a kyɛ who o gbɛɛ a liri taa

Bondire la be a kyɛ, bondi tɛtɛtɛɛ pɔge kaŋ naŋ are a niŋɛ paaŋ taa la pɛrɛɛtɛ, kaa bondiri mine be a pɛrɛɛtɛɛ poɔ, kyɛ ba bayi meŋ gyaŋ yi gaate are la, sampa kaŋa poɔ la ka ba are.

Bibiiri la ba kelaase die poɔ. Abibiiri mine zeŋ la daare zu. Ka gane meŋ dɔgle a bie kaŋa niŋe poɔ. Dɔɔ kaŋa are la ba niŋeŋ, a teɛ o nu kyaare a bie kaŋa naŋ zɛge o nu. A kelaase die waa la takpᾱᾱma.

Pɔgɔ la zeng su kpare pelaa a zeng dakogo zu a le duuku kaa poɔ kang meng nang palle ɔ zu a su kpare pelaa a zeng kaa tabulo bɛ ɔ ninge ka gama yaga lɛ a dɔgli a tabuli zu ka kang meng arẽ su kpare bengnuũ a kaara ba.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

Poge la seɛrɛ seɛɛre ane sakuure biire kaa pogɔ kaŋa naŋ seɛ kuresɔglaa kyɛ su kparepilaa a eŋ nimikyaane a pang are laara ba a poge kaŋa naŋ su kpare doɔ seɛ kuresɔglaa onɔ ne a sakuure biire la lang seɛɛrɛ.

Nenpelaa bibile la gaŋ a deɛne ne o deɛ deɛ boma, a deɛ deɛ boma nyɛ poɔ, katakye e la a kaŋ, a bie laɛ la o suɛ kootu a kyɛ seɛ treasure.

Dɔba la su kootiri a kye su kpare peɛle a be a kye pou kaa doɔ kang a zeg ɔ nu a tɔni a kan suba zu pou kye ka ba mene meng bayi a zeng zeng tenni tabol ningen.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

Nobɔ gyamaa la be a kyɛ. Ka zumɔ a eŋ pɛbilii poʊreŋ. Ka dɔɔ kang are a su kparo zie woge. A kyɛ ka kanga meŋ are o niŋe a vogle zupul sɔglaa a kyɛ toore nu toore. Kyɛ ka katawiere meŋ a kyaare kyaare yaga lɛ.

Neŋpeɛɛle gyamaa la be a kyɛ ka kaŋ vūūne a ba niŋe poɔ a kyɛ yɛre baagi ka kaŋ meŋ eŋ nimikyaane sɔglɔ ka kaŋ gbul o nuure ka kaŋ meŋ gbule a o nuure kyɛ yuo o noɔre.

Popori la are a popori kaa eŋmo zie ka a dɔɔ kaŋa a eŋnɛ a popo kaŋa a kaa ba deɛ pentizeɛ a penti ne a popori kaa eŋmo zie.

Table turners ŋmɛrebɛ la a be a ba park poɔ, a ŋmeɛra a ba bɔl, ka kaŋ are a niŋe a eŋ sɔ kaa e dɔɔ a kyɛ eŋ nɔɔteɛ meŋ a su kpare pelaa ka kaŋ meŋ a eŋ nɔɔteziiri kyɛ kaa ba kyɛlle meŋ a paŋ zeŋ kaara.

Popo la are a popo kaa koɔroo zie ka dɔɔ kaŋ a de bonne kaŋ a kyɔge eŋ a popo poɔ a dɔɔ de la o gbɛre kaŋ a dɔgle a popo zu kyɛ ka o gbɛre kaŋa meŋ a biŋ teŋɛ poɔ.

Ninpɛɛle mene la be a kye dɔbo banaare ane pɔgba bayi a pɔgba bayi na kyen yi gaa arẽ la kye kaara a ninpɛɛle nang pɛgli sabulo a tuuro bog.

noba gyamaa la be a kye bibiire ane nebarɛ ba pɛgli la talaare ba mene ayi ba mene meŋ bonyeni bonyeni kyɛ ka bibilee kaŋ meŋ a are a ba lambore seŋ

Dɔba la zeŋ a buro bie ba zeŋ la tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ dɔɔnyaŋaa kaŋ zeŋ la a ba sogaŋ a su daga kpar zaŋe a kyɛ vɔgele zupili pelaa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

Noba mine la gbi dumo a enfuoni ŋa poɔ ba su la kaayɛ peɛle kyɛ paŋ de kûû daga a dɔgele ba zegereŋ ba mine meŋ arɛɛ la a kpeɛrɛ gaŋgare kyɛ ka ba mine meŋ are a kaara ba

Bontanne la kyɛne a kyɛ poɔ, a bontanne ŋa mine tuo la noba ka ba su bonsɔglɔ kyɛ pɛgeli kyolmo,a noba ŋa mine meŋ kyɛne la gbɛɛ a zie ŋa ba naŋ kyɛne., moɔ ba bebe yaga lɛ teere meŋ ba kyɛbe

Porisire la a tɔŋ line kyɛne, kaa a porisi kaŋ naŋ be a puori pɛgle daboli ,kyɛ ka nie kaŋa meŋ a seɛ treasure ziɛ a pere ziɛ, ka kaŋa meŋ kpɛ te are zie kaŋa kuri naŋ poɔ.

Nempeɛle mine la be a enfuoni ŋa poɔ ba bata lae zeŋee la ka ba bata meŋ a yi laŋ a meŋ zeŋ ba zeŋee la a zeŋ tori taa kyɛ kaa kɔmpiitare a meŋ be ba nimisogaŋ